Enseenene zirimu ebika. Enseenene eza kiragala ng'ate nnene nga nsava. Ne mubaamu n'enseenene eza katakketakke nga zirimu ekiddugavu, ezo ziba ntono. Kw'ossa enseenene bazikongola.

Ekibangirizi kino kya kiragala. Ku kibangirizi ekimu kuliko emiti ate ng'ekibangirizi ekirala kuli kirabika ng'okuli essamba ly'amajaani nga kuliko n'ennyumba ntono ddala ate ennyumba eziriko nga zeesuuliridde amabanga agawera.

Sswici y'amasannyalaze ya wayiti mu kkala, emabbali n'emabbali erina obutuli busatu kw'ossa n'obussaako sswici bubiri. Sswici eraga kkala emmyufu.

Ekinyonyi kirina omumwa omuwanvu okuli kkala ez'enjawulo, kuno kuliko kkala eya bbulululu ne kkala emmyufu kw'ossa kirina ebigere ebiddugavu n'enjala empanvuyirivu ate n'ebyoya byakyoebiddugavu na ne bbululu.

Abaana ab'obuwala ab'emyaka egy'enjawulo beetikka ebidomola by'amazzi ku mutwe ng'abalala bali mabbali wa kkubo babatunuulidde nga beetisse ebidomola.

Enkulungo eno eri mu masekkati g'ekibuga ate nga kino ekibuga kirina amayumba ag'enjawulo omuli kw'otadde zikalina n'amabangalu ate enkulungo eno era eyitibwako zibboodabooda nga zeetisse abasaabaze. Mu nkulungo eno mw'osanga ebifaananyi by'abakulembeze, mw'osanga n'ebibumbe eby'ekisodde.

Abawala beetise amabaafu nga galimu ettaka, batambuza bigere ng'ate balabika bacaafu. Ekitundu kijjudde ettaka n'enfuufu.

Abakyala basatu bayita mu kakubo ak'abeebigere. Emabbali n'emabbali waliyo obusubi. Abakyala babiri bambadde ggomesi, omukyala omulala ayambadde ekiteeteeyi nga kya bbulu, omukyala omu ku bo asitudde n'omwana omuto ng'amubisseeko akagoye akeeru.

Omusajja atunga ekyalaani akuliridde mmyaka ayambala ggaalubindi ateekako n'enkofiira n'essaawa ayambadde essaati ya mikono mimpi nga ya bbuluulululu ate ng'alabika musanyufu nnyo.

Mu kibuga mulimu ebizimbe ebya giraasi ng'ate bya kalina kw'ossa n'ebyo ebizimbe nga byonna bya mabulooka ate era mu kibuga mulimu emmotoka ezo ez'obwannannyini kw'ossa n'ez'olukale, ate emmotoka zino zibeera mu nkola ya njawulo ne kkala ez'enjawulo.